Ano otuna shono hatu ithana kutya oAvo. Ano Avo oyo ye na epandja lyawo ndyoka ta li vulu oku ku kwathela okufuta oondjo nenge tutye okufuta iifuta yaantu mbyoka yokomwedhi tutye oyomeya, iifuta yolusheno osho wo yilwe ya gwedhwa po.

Ondunda yokulala ngele owa adha ya longekidhwa nawa ohayi kala yina ombete niipumbiwomwa ayihe ya gwedhwa po, oshowo ngaashi iipundi noshitaafula shoka hashi kala sha tulwa uuhalasa. Ano uuna omuntu ta eltelwa nande otee ndele okuli mondunda, ota vulu okukala a tulilwa otee pokatafula ke hoka keli mondunda ye, nokukutumba kuupundi mboka wuli mo.

Omiti dhoka dhomakota omanene ohatu vulu okukala twa kutha mo iilongithomwa ya yooloka, ano momiti dhoka ominene ohatu kutha mo iipilangi. Ohatu vulu wo okukutha mo tu tholome po iipundi oshowo iitafula.

Omiti ndhoka ominene, oha dhi tu pe iipilangibya yoolokathana. Ano omiti ndhoka dhina omakota omanene, oga mu hongwa iipundi mbyoka ta yi vulu wo okuvkala ya longithwa momagumbo, osho woo ohamu vuluvoku kala mwa hongwa iitafula yomomagumbo.

Ombaanga yaFNB, ombaanga ndjika ye ya po nomukalo omupe, ano omukalo nguka tayi lombwele aayakulwa yawo ayehe, opo ya nkondopaleke uukalata wawo nomayele genasha noongeshefa. Ano ngoka a pumbwa oshimaliwa kombaanga ndjoka yaFNB, ye aka tote ongeshefa ye.

Ombaanga ndjono yo FNB yo oyeya po nomadhiladhilo nenge tutye nosheendelelathaneko shoku pa aantu nenge tutye ookasitoma dhawo uuyelele nomayele ngono nkene wuna oku kala wuna oku kala topungula nawa oshimaliwa shoye shono to keshi longitha uuna wi iyadha wuli muupyakadhi.

Momiti ndhoka ominene ohatu vulu oku kutha mo iinima ya yoolokathana. Ohatu vulu oku hongamo iihongomwa ngaashi: iipundi niitaafula mbyoka tayi vulu oku kala ya longithwa moondunda moka hatu vulu oku ninga iigongi nenge tutye dhoku li la.

Ombaanga yaWindhoek oye ya po nomukalo nguka omupe ano omukalo gokufuta aantu to longitha owala ongodhi, ano omukalo nguno ogo omukalo omupe go ku longithwa kaanangeshefa ano okufuta aaniilonga yawo.

Ano ombaanga ndjono yoFNB oye ya po nomukalo omwaanawa okulombwela aayakulwa yawo ayehe mboka yena omadhiladhilo goku totapo ongeshefa, opo ya longithe epandja lyawo ndjoka lyaFNB, ya longe opo ya vule okukala taa tula ko oshimaliwa shawo, taye shi ingi nduno taa longitha owala epandja ndjoka, oko taa vulu wo okupungula iimaliwa yawo, taa longitha epandja lya FNB.

Otu na omahala ngoka haga landitha iilandithomwa yomomagumbo ngaashi iipundi, iitaafula osho wo iinima yilwe ya gwedhwa po. Omahala ngano ohaga kala ga ngundumaneka iinima mpoka, opo kehe ngoka a hala okulanda ote ya owala u ukilila.

Uuna aantu ya mana okuteleka ohayeya mokombitha opo ya vule okulya shoka sha longekidhwa mesiku ndoka notaa longitha nee oshitaafula mpoka tapukuutumbwa kaanegumbo yakundukidha.

Ehala lina iihongomwa ohali monika nawa. Iihongomwa ngaashi iipundi niitaafula oshoka ihayi pula naana iimaliwa oyindji, ohayi pula owala uunongo na kehe ngoka ena ontseyo ota vulu oku yi ninga e teyi eta megumbo mondunda yokuuhala.

Uuna wi iyadha wa pumbwa iipumbiwa mo yomomagumbo ngaashi oofiliza, ombaanga ndjoka yoFNB ohayi vulu yi ku pe oshimaliwa wu ka lande nayo. Ohashi kala oshipu kuyo uuna wa adha ya tula mo ofanditha, oho landa owala okila yoye kondando ndjoka wa adha po, mbiya yimwe to pungula mondjato.

Megumbo otunamo ondunda yo kuuhala moka ha mu kala oshitafula niipundi, nuuna aayenda ngele yeyamo mehala muka omo haa thikile nokweetelwa omeya omatalala.

Iilongo oyindji oyi na iimaliwa ya yoolokathana ano, mpoka yi na iimaliwa iikukutu ano tu tye iimaliwa mbyoka yomwalakasha, niimaliwa mbyono yomafo.

Uuna aalandi yeya mositola ohadhi kala dhina oshimpwiyu opo dhi tse omukweyo. Ano momukweyo mono ohamu kwathelwa nee ngoka eya tango nenge tutye ngoka eli komeho sigo okwaangoka gwa hugunina eya po shoka shi li hashi eta elandulathano ewanawa mositola.

Ombaanga yedhina FNB ombaanga ndjono yili hayi gandja ekwathelo lyopashimaliwa, shono hashi pangelitha oohauto. Ano oshimaliwa shono hashi ithanwa kutya o'insurance'. Oshimaliwa shono osho nee hoka tala ko kombaanga ndjoka tayi kwathele opo wu ningithe nawa oshiyenditho shoye.

Momahala moka hamu landithwa iikutu ohamu kala muna iinima yapakelwa shi ikwatelela kuungundu wawo ongele oohema opo todhi adha poohema, iikutu mbyoka yanika yuunona otoyi adha piikutu yuunona, ngele oohulukweya dhoomeme otodhi adha pehala dhalyo shaningila aalandi shotayeya mo otaya landa nuupu.

Momagumbo otuna oshono hatu ithanwa ondundu yolukalwa nenge ondunda yo okugondja mondunda moka oha muka ihe muna oshitafula shoka shaningilwa okutenteka iikulya uuna aantu tali oshowo iipundi hono haku kaantumbwa kaantu una yeli pethimbo ndoka taya dhuwapo nenge taya li.

Ombaanga yoFNB ohayi gandja omayambidhidho kaayakulwa yawo nenge tutye kwaamboka haya longitha ombaanga ndjoka. Tashi ningwa momukalo gokusindana oshimaliwa koomuma ano oodola eyovi koomuma.

Aantu mboka haya longo moositola ohaya kala yena omaipyakidhilo unene ngele tashiya pokupakela iilongithomwa yayoolokathana. Okupakela oondooha poondooha, okupakela omatama gokulya pomatama nosho wo okupakela uuhalasa.

Oshipundi shiipilangi sha tulwa oshikuusinga osho oshipundi oshiwanawa noku vululukiwa oshoka iho loloka esipa lyombunda oshowo kiikutumbitho, oho kala wa vululukwe wa ngungumana nowi iyuvite uugumbo.

Ano ombaanga yoBank windhoek , ombaanga ndjoka yeya po nomakwatho goku gandja oshimaliwa kelongo nenge koosikola dhoka tadhi vulu okukala dha kwathelwa pashimaliwa. Ano aanasikola opo ya vule okuhumitha komeho eyilongo lyawo nawa.

Omiti odho iinima ya simana oshoka ohadhi tupe iitholomomwa nenge iihongomwa oyindji ya yoolokathana ngaashi ohatu hongomo iipundi niitafula mbyoka hatu longitha momagumbo getu gopalukalwa ano iitafula mbyono oha tuyi longitha okukala moondunda dhetu mpoka tapu vulu okukala tapulile aayenda nenge aanegumbo.

Oha tu ningi iipundi niitafula miihongomwa yomiti ano omiti ndhoka hadhi tupe oopala oonene ohadhi vulu okupambulwa pokati nokweeta po oshipundi nenge oshitafula shoka tashi vulu okukala mondunda yolukalwa.

Uuna ositola yi ipyakidhila nenge tutye uuna mositola mu na aantu taya landa, ohatu kala tu na omukeeleli gwopomweelo a ningila okupekaapeka kehe shoka tashi inyenge mositola. Omuntu ngele ta piti mo mositola oha talika ngele oku na sha shoka ina landa, opo eshi shunithwe mo mositola.

Ehala lyina omatyofa olyo ehala ewaanawa noku vululukilwa, uuna to thuwa po, wa hala oku tala ande otv, nande muli ngaa naakwanegumbo tamu kundathana shoka tamu kundathana.

Ombaanga yoFNB oyili hayi gandja omakwathelo goshimaliwa ano kaantu mboka yena iiyenditho yawo uuna ya iyadha ye li muudhigu otaya vulu oku ka tala ko oshimaliwa kombaanga ndjono yoFNB nokushi longitha, ihe oyena okusa oshimpwiyu okushunitha oshimaliwa shoka niihohela yasho mbyoka ya tulwa po kombaanga ndjoka.

Ombaanga yaVenduka oyili ya gandja omakumagidho, opo aayakulwa yawo ya kale ya lungama noyakale yeshi kutya ombaanga kayina esiku yi kupule oshimaliwa. Ihe mbono aantu ashike ya hala okukutha oshimaliwa shoye momukalo gwiikengelela.

Ombaanga yoStandard Bank, ombaanga ndjoka yina omandjato omanene ngoka haga vulu oku kala ga pungula iilongithomwa yomombaanga, nande tutye haga vulu wo oku longithwa kookasitoma dhawo, uuna dha pumbwa ondjato ndjoka.

Ndjino oyo ondunda yokupungula nenge tutye mondunda moka hamu kala iikulya. Omuna omayapula ga tulwa moshimbamba, otee dhili ngaa poshitafula mpono noshowo uukuki, ya tulwa ngaa muungundu shi ikwatelela kutya shino oshike na shino oshike.

Uuna iikulya yili Moositola ohayi pakelwa shi ikwatelelwa kuungundu wayo. Otutye uumbisikiti ohau pakelwa puumbiisikiti, iikwathitho ya nika omagadhi ohayi kala piikwathitho mbyoka oshowo omakoloni ohaga kala wo pomakoloni.

Uuna wuna oshimaliwa meke, ndele owa hala shikuningile oshipu, okulongitha oshimaliwa shoye mbala, oshimaliwa shoye nashi kale shina ohuke, ndjoka tayi ulike kutya oshimaliwa shono yingapi, oshoka ngele oyindji, ohashi kala oshipu nawa okushitotha mo nawa shika ingapi.

Ombaanga ndjono yaFNB oyo ombaanga ndjono hayi eta po omaudhano nenge hayi etapo olegue ndjono hayi dhanwa koomeme pethimbo ndjoka yeyi tseyitha. Ohayi tameke 17 Januali, ohayi ka hula pethimbo lyoClub yamona kutya ethimbo olya gwana .

Ombaanga yaFNB oye etapo omayakulo omawanawa kaayakulwa yawo ayehe, ano okwiisindanena oshimaliwa shoye koomuma. Ihe otoshi ningi uuna totumu okatumwalaka koSMS notashi hulu ashike muAguste, olyo lyili esiku lyawo lyahugunina.

Ombanga lyoka yoNedbank otayi halele ocustomer dhawo adhihe nenge tutye ayehe mboka haya longitha oNedbank. Otaya halelwa omahalelo omawanawa una tayi mefudho noya tseyithile ocustomer dhawo dhikatale oshimaliwa shoka yeli taya gandja omakwathelo gasho nokushi shunitha una weshimono.

Uuna aantu yayi moositola ndhono dhomomangeshefelo etaya tsakanenemo oyendji , ohaya kala ye li momikweyo, ano tutye yeli momikweyo mono opo ya vule oku kwathelwa kaayakuli yomositola. Ohaye shi ningi ye li melandulathano opo ya vile okuyakulwa shi ikwatelela ku ngoka eya po tango.

Ombanga ndjoka yoNedbank Ombanga ndjoka yili yo pondje yoshilongo ihe nomo shilongo shetu omo yili. No yili hayi ningi omatseyitho ga yoolokathana ngaashi oku dha uutanga mbono hawu dhengwa noshiti.

Ombaanga ndjoka yoNedplan oyo ombaanga ndjoka hayi gandja omauvaneko nande tutye omayele shinasha nelongitho lyoshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka ombaanga ndjoka ye etapo opolohalama goku sindana oshimaliwa koomuma ,naangoka taka sindana oshimaliwa shoka otaka tseyithwa nenge otaka popiwa kutya oye asindanapo oshimaliwa shoka . Ya dhengela nema konomola yawo.

Okuna omahala gayoloka kathana ngono haga ningi iipundi oshowo iitafula. Omahala ngono haga ningi iipundi ohaga longitha iilongothomwa yayoloka thana ngashi iitenda ano okweetapo ngaa iipundi oshowo iitafula.

Otuna oshiyulikitho shono hashi ulike kutya oshimaliwa shino oshi thiike peni moshilongo shiya shimwe, kutya ngele oshimaliwa oto shi lundululile moondola otashi tu pe ongushu yoondola dhi thiike mpa. Tuna mo iilongo nee ngaashi mbyono yooChiina, iilongo yooSouth Africa, iilongo yooKenya, oyi na wo iimaliwa mbyono haya longitha. Mbyono nee ngele toyi lundululile miimaliwa yimwe ya yooloka tutye hayi tu pe eyooloko eshona nenge enene.

Moositola ndhoka oonene, iipumbiwa yomomagumbo ohayi kala ya pakelwa yi li pomahala gawo nawa, ongele oomboloto odha pakelwa poomboloto, omagadhi oga pakelwa pomagadhi naantu shi taye ya mo taye ya okulanda ohashi kala she ya ningila oshipu kuyo okukutha shoka ya hala noku ha mana po ethimbo.

Ano ombanga yoNed Bank oye e tapo omayakulo ngoka gokupungula nenge gokusiikilila oshimaliwa koomuma ano okulongitha uutayi wawo mbono hawu gandja oshimaliwa noha shi kala oshipu okupungulako oshimaliwa oshoka oho yi owala pokatayi hoka e to tulako oshimaliwa shoye.

Ombanga yoFNB oyo ombanga ndjono hayi gandja oshimaliwa kookasitoma dhawo adhihe nomuntu ota vulu okahehela ko oshimaliwa opo aka lande iipumbiwomwa yawo mbyoka yili ye ya kombiliha ngaashi oongodhi noshotuu.

Ombaanga ndjoka yo NedBank ohayi gandja oshimaliwa shoka sho makwathelo kaayakulwa yawo ayehe, uuna ngaa wa iyadha wuli mompumbwe ino patelwa kondje. Shampa ashike wa ninga ninga omaindilo oho pewa oshimaliwa shoka, noku keshi shunitha niihohela iishona nenge tutye yili pevi eelela.

Oombaanga uuna dha shendja omahala mpoka dha li dha kala ohadhi tseyithile aayakulwa yawo ayehe kutya paife oye li peni nokutula po onomola yawo ngaashi ombaanga ndjono yaBank Windhoek, ano ombaanga ndjoka yaNamibia ohayi ningi omatseyitho shi na sha kutya uuna yi iyadha ya shendja ehala mpoka ya li ya kala nale ohaa kambadhala okutseyithila aayakulwa yawo ya tseye noya mone wo omakwatho.

Omiti ndhono ominene ohamu vulu okukala mwa hongwa iihongomwa ya yookoka, ngaashi iipundi niitaafula mbyoka iinene, oshoka omiti ndhono ominene ohadhi kala dhi na omakota omanene nohadhi gandja iipilangi iinene molutu mbyoka tayi vulu okweeta po iilongomwa ya yooloka

Onkundana ombwanawa yaza kombaanga ndjoka yaFNB oyili yina po nenge ya tota po oaccount dhoka dhaakulupe dhokukalathana, ano aakulupe otaya vulu okukala taya pungula oshimaliwa shawo koaccount ndyoka yetwa po koFNB.

Momagumbo otu na mo oondunda ndhoka dhomalukalwa, ano mondunda mono hamu kala mu na iipundi, oshitaafula, shono sha ningila uuna aantu taa li uulalelo, omwiha, opo haya vulu okukala ya lila mpoka ya kuutumba ihe kiipundi mbyoka yi li mondunda moka.

Okupungula iimaliwa momikalo dha yoolokathana ngaashi okuyitula uukenya nohashi ningile omuntu ngoka teya oshipu oshoka oheya owala uukilila pomwaalu gwiimaliwa mbyoka a hala nokukalongitha shoka a pumbwa.

Otuna omiti dhayooloka, ohadhi tu pe iipilangi nenge oopaala. Omiti ndhono hadhi tu pe iipilangi ihatu vulu okuninga mo iipundi, iitaafula osho wo iikwathitho longo mbyoka hayi longithwa kaantu.

Ombaanga yaNedbank ombaanga ndjoka hayi pandula uuna yali yena opolo halama yoku venitha oshimaliwa nokonima omuveni goshimaliwa ohapewa oshimaliwa she noku shangwa komapulakata ndhina lye kutya okwa vena oshimaliwa.

Ondunda yokulala oyo ondunda moka hamu kala mu na ombete, ano ondunda moka omuntu ha lala po uuna ta thuwa po nenge tutye omo ha tokelwa uusiku mboka. Ohamu kala mu na ihe iikumbatha, oshowo okapundi hoka haku kuutumbwa manga omuntu inaa ya kombete.

Otu na omahala omawanawa ngoka gokuvulukwa po. Ano tuna omahala ngono omuntu ha futile opo a ye pehala mpoka a ka vululukwe po, nenge tu tye eli ngaa naapambele ye. Omahala ngoka oha ga kala gena omitala, nenge tu tye omizile dhoka omuntu ta kala eli uuna ta kala pehala mpoka, nomeya ngoka a hala geli mpoka ga ningila oku ka yoga.

Ombanga ndjika yaBank Windhoek ombanga yili ya kwatelemo omauyelele ogendji shi nasha wo nokukala twa kwatelamo aapambele yetu shi nasha nomafumviko gawo uuna ya mana uuyenda wawo kombanda yevi.

Ombaanga ndjono lyoStandard bank ohayi londodha aayakulwa yadho ayehe kutya naya kale yalungama yakeele ookalyampombo mboka yahala oku kuthako iimaliwa yawo.

Oositola dhoka dhomangeshefelo lyiikutu iinima oha yi kala yapakelwa yili melanduthano, okutya ngele oondjato odhili pehala lyawo, nongele iikutu yoyene yokuzala kolutu oyili pehala lyawo. Omambo ohaga kala ngaa giipakelelwa.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi na iitayi ya yooloka moshilongo. Mono yi na oshitayi mOmafo, oshitayi mOngwediva, yi na oshitayi mOshakati, oshitayi moSwakopo oshowo oshitayi mOtjiwarongo.

Oombaanga ndjono yedhina NET Plan. Ombaanga ndjono yina omauyelele osho woo oshimaliwa shoku gandja koomuma onga shinasha nomakwathelo gaamboka yeshi pumbwa . Ombaanga ndjino oyili hayi gandja oshimaliwa nomuntu oteya eshi galule . Osho woo ohayi gandja uuyelele nkene wuna oku ka longitha oshimaliwa shoka nawa.

Aanafalama ohaya landitha iimeno ya yoolokathana nohayi pakelwa shi ikwatelela kuungundu wawo, ongele iimeno mboka yomafo omanene oyi li pamwe, uumeno mboka hawu tula ko oongala dhoosheno owu li pamwe nosho tuu.

Moositola ndhoka dhiilandithomwa yiikutu Iinima ohayi kala ya pakelwa muungundu wawo okutya oondjato tadhi pakelwa poondjato, omapaya taga kala pomapaya, ongele oongaku tadhi kala ngaa poongaku, opo aalandi sho taye ya mo ohashi kala oshipu oku hogolola.

Momiti dhono dhomakota omanene, ohatu mono mo iihongomwa ya yooloka, ano ohadhi tupe iipilangi mbyoka iinene, niipilangi mbyono ohatu yi longitha wo okweetapo iitafula yetu, oshowo iipundi mbyoka iiwanawa, ano hatu vulu okukala atuyi longitha momagumbo.

Momiti ohamu zi iihongomwa yayoolokathana mbyono hayi etwa po kaantu. Ohatu vulu wo okuhonga mo nenge tu tye okuninga mo oosikopa dhetu dhokukaleka iikutu yetu ndhoka ta tu vulu wo natango okudhikaleka moondunda ndhoka dhiikulya nokukala twapakela notwapungula iikulya yetu mehala li na uundjolowele noli na omukalelo omuwanawa.

Ano ombaanga ndjoka yaVenduka oye ya po nomukalo omupe, ano omukalo ngoka gokupungula nenge okusikilila oshimaliwa shoye, ihe to longitha owala ongodhi nenge tu tye epandja lyawo lyopaungomba, ndele oshali owala shaMuhongi, kapu na nando oshoka tashi zi ko kongodhi nenge tu tye kiimaliwa yoye.

Ombaanga ndjoka yoFNB, ombaanga ndjoka yina omakwatathano ganika ehumo komeho ngaashi nenge tutye okumbaanga oshimaliwa shoye to longitha omalungula. Aantu oyendji paife oyena omukalo gokumbaanga maliwa yawo taya longitha owala uupandja mboka hawu tulwa mongodhi omuntu opo a vule oku kala ta longitha omukalo omupu gokutuma oshimaliwa nenge shiye mo.

Ombaanga yo Fnb oyili hayi gandja omakwathelo gopashimaliwa uuna omuntu eli mo mpumbwe ohaya gandja oshimaliwa shoka nokuya wukeshi fute konale uuna weshi mono noho shi faalele niihohela yasho.

Ombaanga yaVenduka oyili ye eta po enyanyu enene kookasitoma dhawo adhihe mono yeli ya gandja ompito opo yi isindanene uukalata opo ya vule okukala ya mona hoka taa vulu okupungula oshimaliwa shawo.

Moositola odhindji omuna oolaka dha yoolokathana. Oolaka odha topolwa kutya ndjino olaka dhiikulya, dhimwe oolaka dhiipumbiwa yokulongithwa moondunda nenge iipumbiwa yokulongithwa kelugo. Ano oositola odhindji odhina elandulathano, na ohashi kala oshipu kaalandi uuna yeya okulanda.

Ano ombaanga ndjono yoFNB oyeeta po omukalo omwaanawa kaayakulwa yawo nenge kaanangeshefa mboka ya hala okutota uukalata wawo hoka taya kala taya tula oshimaliwa shawo. Oye li ye egululilwa omiyelo okukatota uukalata wawo notaye shiningi okukala taya mbaanga iimaliwa yawo taya longitha ongodhi owala omanga ye li megumbo.

Ombaanga ndjono yoNedbank ohayi gandja omakwatho gopashimaliwa noku ulukila aayakulwa yawo okakalata hono kena oshimaliwa kutya oke li ngiini, konima yamana oku gandja uuyelele kombinga yombaanga yawo.

Mbika oyo iihongomwa mbyoka ya za miiti, ano oosikopa dha hongwa miipilangi mbyoka ya za momiti nodha tulwa pamwe tadhi ulike kutya omiti nadho ohadhi tu pe iihongomwa mbyoka.

Ombaanga yoFNB ohayi ningi omatseyitho shina sha noofanditha ndhoka dhatulwa po koositola. Ohayi ku tseyithile kutya okuna ofanditha ngoye wuka ninge omahehelo goshimaliwa.

Ombaanga yo Standard Ombaanga ndjono hayi gandja omwedhi ngono guli oshali shi ikwatelela komawuwanawa ngoka taya gandja, okutya oku futa nokakalata kawo hono tokalongitha . Ohaya gandja omawuwanawa ga gwedhwapo uuna wuna ngaa omwedhi gwa hogololwa gulipo.

Anambanga ohaya gandja uuyelele koombaanga dhawo nokaalongithi opo yahwahwameke oshigwana, yalombwele oshigwana uuwanawa wombaanga yawo, nankene hayi longithwa naampoka wuna oku adha ombaanga yawo.

Ombaanga yo Nedbank oyili hayi gandja eyambidhidho lyopashimaliwa uuna wahala okulanda oshihauto shoye ohoyi kombaanga hoka yoNedbank eto pewa oshimaliwa shoye wukalande ohauto yoye. Ohayi gandja omakwatho ngono gopashimaliwa.

Ombaanga yo FNB oyina onkundana ombwanawa yookuku opo ya vule okutota oompungulilo dhawo, ya kale taya vulu okupungula ko oshimaliwa shawo notashi kala oshipu okushi longitha, taya longitha okakalata hoka.

Ombaanga yotango yopashigwana (FNB) ohaya gandja uukalata kaanangeshefa mboka aanene, ohaya totithwa epandja ndyoka haku tiwa oyo ngeshefa. Ohaku pungulwa oshimaliwa shongeshefa, opo ya vule okushi longitha. Ohashi mbaangwa okupitila komalungula.

Uuna toya mositola yiikulya, iikulya ohayi kala yili muukololo wawo ngaashi mbyoka yatelekwa koonyala . Ohayi kala yasiikilwa yikeelelwe kaayi dhengwe kombepo nenge yaanambelwe koondhi nandenande

Omiti ohadhi tu pe iihongomwa ya yooloka. Momiti ohatu hongo mo iinima ya yooloka ngaashi iipundi, iitaafula, oosikopa noshowo iikwatelwa yimwe mbyoka tatu vulu okuhonga momiti.

Otu na omiti hadhi tupe iilongithomwa oyindji ngaashi omiti ndhono hadhi tupe iipilangi, Niipilangi mbyono ohatu yi longitha oku opalekitha momagumbo getu ano iipilangi ohayi vulu okukala ye etapo uukololo woku kwatela nenge tutye woku humbatela uuhalasa momagumbo.

Oombanga dha yolokathana ohadhi gandja omakwatho kaayakulwa yawo, ano haya gandja omakwathelo gopashimaliwa kaantu mboka ye na iiyenditho nenge wu tye kwaa mboka ya hala iiyenditho, opo ya ka tale oshimaliwa shoka yo ya vule okushi longitha pompito mpoka taya iyadha ya patekena.

Moositola dha yoolokathana ohamu kala mu na omangundumano nande tutye iinima ohayi kala ya ngundupikwa shi ikwatelela kutya oshike. Ongele oondjato odhi li poondjato, ongele uumbilya owu li puumbilya oshowo iipumbiwa yimwe ya yooloka.

Ombaanga yedhina Standard Bank ombaanga ndjoka hayi andjaganeke uuyelele wayo moshilongo komahala nomahala. Ohayi kutha wo aayakulwa yawo nokuya yelithila nawa nokugandja kehe opolohalama haya gandja, opo kehe gumwe a yelelwe nawa.

Ombaanga yo FNB oye etapo omukalo omupe. Ano omukalo ngoka tagu vulu oku longithwa kaayakulwa notagu kaleke aayakulwa kokule noombidhi oshoka itoka wuna we oshimaliwa koomuma. Ihe oho ende owala nokakalata koye ngoye ohokeka hitika mokashina mono. Ano okashina oko haka kuthako oshimaliwa kokakalata ngoye wu vule oku landa oshipumbiwa yoye.

Ombaanga ndjono yo Bank Windhoek ombaanga ndjoka ya eta po omakwathelo kuundunda mboka hawu gandja iimaliwa nenge tutye kiitayi yawo mbyoka hayi gandja iimaliwa. Ano uutayi mboka hawu gandja iimaliwa ohawu longithwa okutulako oshimaliwa noshowo okushi nana ko. Nokulundulula onomola dhokahatu longitha opo tu vule okukuthako oshimaliwa shetu kuukalata.

Opuna iimaliwa yayoolokathana mbyoka hayi longithwa kiilongo yayoolokathana ngaashi otuna oodola omathele gatano, dhoshi Europa ano aaEuropa ohaya longitha oshimaliwa shoka shashangwa 500 onga shili hayeshi yalula mEuro.

Omiti ndhoka dhomakota omanene ohadhi tu pe iipilangi niipilangi mbyono ohatu vulu oku yi longitha okuhonga mo iipundi, iitaafula oshowo iipumbiwomwa oyindji mbyoka hayi vulu okuza momiti. Omiti ndhoka hadhi zi iipilangi iinene ohadhi vulu wo oku longithwa okutunga po omagumbo.

Omiti odho oshinima sha simana unene kombanda yevi, nohadhi tu pe iihongomwa ya yoolokathana ngaashi ohatu kutha mo iitaafula, ano omiti ndhoka hadhi zi iipilangi iinene omo hatu vulu oku honga iitaafula yetu oshowo oosikopa dhomoondunda ndhoka dha simana unene oku pungula mo iinima.

Ombaanga ndjoka yo FNB oyina omayakulo ga yoolokathana. Oyina omayakulo nkene tayi kupe uuyelele kombinga nkene wuna okukala tolongo nawa mongeshefa yoye . Ohaye kupe woonomayele noshimaliwa shoka wa pumbwa opo wuvule oku totapo ongele yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayikala yina omathigathano gayooloka go kusindana oshimaliwa nenge go kusindana iilongithomwa yayoolokathana nenge oongodhi. Oho shanga ihe okatumwalaka eto tumine konomola yawo ndjoka hayakala yagandja opo wusindane oongodhi yoye ngaashi Selma Petrus ngono eli asindana ongodhi ye.

Iilongithomwa yomomagumbo ohayi kala ya pakelwa nawa moositola yili momikweyo. Ohashi kala oshipu kaalandi uuna yeya mo, ohaya landa iinima yadho yu ukilila poolaka mpoka.

Ondunda yokulala olyo ehala ndyoka lyokuthuwapo mono muna ombete, omakumbatha gayalwa nawa noshowoo oshipundi nokataafula hono kena uuhalasa . Uuna omuntu eetelwa oshikunwa she oha longitha owala uuhalasa mboka wuli poshipundi.

Ombaanga ndjoka yoStandard bank ombaanga ndjoka hayi longo noshimaliwa ano tu tye hayi gandja emona lyoshimaliwa kaantu yakwathelwe mboka ye li moopumbwe, niimaliwa mbyono ohaye ke yi shunitha ko ihe niihohela.

Uuna ombanga ndjoka yo FMB yekupa oshimaliwa nande una yekukwathela oshimaliwa opo wukalande ohouto yoye ohayekupe omalombwelo ngayoloka thana nokutya una wiyadha tonu inopumbwa nande okuninga oshenditho shoye opo owala una toka falako oshenditho shoka wahala wukeshi pangelithe itapukakala omalimbililo nenge tutye iikwatakwata.

Megumbo omuna ehala ndono haku ti ondunda yokukala nenge tutye ondunda ndjoka yoku uhala. Ano mondunda mono ohamu kala muna iipundi yokukuutumba uuna aantu taya thuwa po. Tutye aayenda ngele yeya po mondunda mono omo taya vulu okukala ya falwa omanga taya tegelele onguta.

Oositola dhiikutu ohadhi kala dhina omuntu akeelela posheelo , ategelela nokwatala kehe shoka tashi inyenge meni lyositola. Shino oshili tashi landula ewiliko nekalekopo lyuukwashili maalandithwa.

Momagumbo omuna oondunda ndhoka dha ningwa dhomalukalwa nande tu tye oondunda dhokugondja aantu, nohamu kala muna iipundi ya ningila aayenda taye ya mo nande tutye yaanegumbo uuna taya thuwa po noshitaafula shi li pokati uuna omuntu tali oko haku tentekwa oshiyaha ye a vule okulya nawa.

Ombaanga yedhina Standard Ombaanga ndjoka yeyapo nopolohamalama yoku sindana owili nongodhi pamukalo goku tuma okatumwalaka okahupi ,tutumu oshitya 'eeno' konomola ndjoka ya gandjwa kuyo.

Otuna iipundi ya yoolokathana yimwe ohayi vulu okuningwa miimeno ngaashi mbyoka hayi vulu okuza momiti ano tutye miipilangi mbyoka hayi longwa noku etapo etyofa ndoka kwatulwa omafulafula ohali vulu okukala oshikuutumbitho shaantu.

Uuna iilandithomwa yomositola yapakelwa melandulathano momukweyo nawa, aalandi ohaakala yanyanyukwa oshoka oha yayi ashike yuukilila pwaashoka dhahala no kushi kutha nokwaamanapo ethimbo.

Ombaanga yaStandard Bank ombaanga ndjoka yina iilongithonwa yayoolokathana ano yina oondjato moka hayavulu okukala yahumbatela iimaliwa osho wo moka haya vulu okukala yahumbatelamo iikwathitho longo mbyoka yinasha nomawuyelele gombaanga yawo.

Aanafaalama yamwe oya ninga omahehelo goshimaliwa, opo ya vule okukala ya tsikila nokulonga iikulya oyindji ya gwana, ano momukalo mono tashi ningwa okukala ya tekela nawa nomashina ngoka ya pewa nenge ya landa noshimaliwa shoka ya pewa.

Oongodhi dhopeke payife odhina omapandja ogendji gopawugomba nuuna omuntu ngele ahala okufuta nenge okutuma oshimaliwa omuntu ohalongitha owala epandja lyopawugomba totumu tolongitha ashike ongodhi yoye yopeke.

Ombaanga yoBank Windhoek, ombaanga onene moshilongo, noyili ya tseyithile ookastoma dhawo dhika patulule ooaccount ndjoka onene yokakalata okashunga shono hashi ningwa oku pitila komalungula oshili oshipu lela okumbaanga oshimaliwa shoye nomalongitho woo gamwe ga gwedhwapo.

Aanambanga ohaya longo aantu omalongo ga yoolokathana oku pungulako oshimaliwa shoye kombanga, okuka kuthako noku kwathelwa omakwathelo ngono goshimaliwa shono hashi shunwa ko niihihela yasho noku longa noshimaliwa kutya oto longo nasho ngiini.

Ano ombaanga ndjono yoNedBank oyeya po nomauliko omape nenge tutye omuulikwa omupe ngoka ta kala eli koshipundi shoku kala ta pekapeka shina sha noshimaliwa osho wo okugandja omauyelele gena sha noongeshefa. Kwaambono taya pewa oshimaliwa otaya kala haya pewa omalombwelo onkene yena okukala taya longitha oshimaliwa shawo nawa.

Ombanga yedhina Bank Widheok ombanga ndjoka yeyapo nomukalo goku pungula oshimaliwa shoye tolongitha ongodhi, noholongitha ne ongodhi yoye oku kutha oka epa kayo hoka hakatulwa mongodhi opo wuvule oku kala to konakona shoka tashinyenge kombanga yoye.

Ombanga yo FNB oya eta po opolohalama dha yolokathana dhoka dhukalata una omalwala gayoloka ngashi uukalata uludhe namboka ushunga, uukalata mbuno wumwe womu wo oha wulongithwa ashike una tolanda ihe thimbo limwe itotulamo onomola dhoka dho ma holekelo go kakalata ashike oho pushula owala peshina ndoka tolanda pulyo.

Ondunda yomasipili muna oshitafula shoka hashi vulu okulongithwa uuna aantu taagondjopo nenge ngele taa kundathana sha, oshitafula ohashi kala sha hongwa miiti.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank oyali yina omathigathano, omathigathano ngono gali taga ningwa oku tuma okatumwalaka, opo wu isindanene osheenditho shoye, ano musindano ngoka a sindana po ohauto, okuli nokwa nokwa tegelelwa aka tseyithwe, okwa dhengelwa nale.

Ano ombaanga bank Windhoek oyo ombaanga ndjoka ye eta po omukalo omupe tolongitha wala ongodhi yoye yopeke, opolohalama ndjono hayikala iinima ayishe ya bank windhoek.

Otuna iimaliwa ya yoolokathana yokondje yiilongo ngaashi mbyoka ya Europa. Otuna oo Euro omilongo dha Europa, tuna oo euro omilombali dha Europa, tuna omilongo ntano dha Europa. Ano oyo iimaliwa mbyoka hayi longithwa kiilongo mbyoka yoko Europa.

Uuna waadha wa pumbwa oku tula omahooli goye mohauto, nenge wahala okuyi ningitha nawa, oho longitha ekwashilipaleko ndyoka hali gandja oshimaliwa sho haito uuna weyi landa. Oku tulamo ngashi omahooli ngoka goombilike, ohauto opo yi kale yili nawa, tayi vulu oku mbilika pethimbo.

Mbika oyo oshitafula niipundi yakundukitha oshitafula shoka tapu vulu oku kamutumba aantu yagondjepo, yena shi tayi ikundu nenge yahala nga oku kala yeli meyi mweneneno taya vululukwa.

Ombanga yedhina FNB,ombanga ndyoka yeya po netumwalaka ewanawa lyookuku, ano oye etapo haka taku vulu oku kala kwa tsilikwa oshimaliwa shookuku.

Ano ombaanga yoStandard Bank oyili tayi kakala yili kepandja lyawo pethimbo ndoka taya kakala yagandja uuyelele kombinga yuukalata wawo osho wo iilongithomwa nenge tutye omayakulo kombinga yombaanga yawo mo28 Novemba 2025.

Ombaanga yoStandard Bank ombaanga ndjono yi li ye ete po omayakulo nenge tu tye oompito ndhoka ya gandja kaayakulwa yawo, opo ya vule oku isindanena oohauto nenge tu tye iilongithomwa ya yoolokathana ngaashi tate Martin ngono a li i isindanene ohauto ye ndjoka.

Ombaanga yaVenduka oyili hayi gandja oompito kaayakulwa yawo, opo ya vene oshimaliwa ngaashi Lovisa Lukas ngono a vena oshimaliwa shithike poondola eyovi limwe.

Ombaanga ndjono yostandard bank oye ya po noopolohalama ndhono dhokukwathela aayakulwa yawo ayehe, ano taya gandja uukalata. Uukalata mbuno owu na omayakulo ngaashi ogokukwashilipaleka olutu lwoye uuna wa mana oondjenda kevi ndika , osho wo uukolele woye. Uuna to ehama oto vulu okulongitha okakalata kawo haka noke na oshimaliwa shoka omuntu ha vulu okula e na ko oshimaliwa te ke shi longitha oku ikwathela.

Ndika olyo engundumano lyaantu ye etelwa uutala kombaanga ndjono yaStandard bank, notaya gandja uuyelele kombinga yombaanga yawo nkene hayi longo nokuya shangitha uukalata.

OStandard-Bank oyo ombaanga ndjoka tayi tseyithile aayakulwa yawo opo ya vule ya ka kuthepo oshimaliwa shoka shomawathelo, ano taye shi ningi taya thindi onomola ndjoka hayi kala ya gandjwa opo ya pewe oshimaliwa shoka, noshimaliwa shino oha shi shunithwa shi na iishoshela yasho.

Standard Bank ombaanga ndjoka ye eta po omukalo omwaanawa ano kaayakulwa yawo ayehe opo ya kale ya sa oshimpwiyu okukala ya tula mo oonomola dhomaholekelo opo yi ikeelele okwaa kuthwa oshimaliwa shoye nande opo yi keelele kiinima oyindji ya nika oombudhi.

Ndjino oyo ondunda yokuhala moka unene hamuvulu oku kala aantu ethimbo lyomutenya tayuhalamo nga nashi tapopi nande tutye omo nga havulu oku thikila aayenda una yeya oku talelapo.

Omulumentu ota pakele iipumbiwa yomositola shikwatelela komadhina gawo ngele omagadhi ogeli pomagadhi ngele oothewa odhili poothewa shaningila aalandi shi tayeya mo shikale oshipu kuyo okuhogolola.

Ekopi ndika ekopi lyokolusheno nokwali li na ondilo lela thiluthilu, ihe paife olye ya kombiliha, lye ya ashike komathele gahamano. Oto longitha nee ombaanga ndjono yoFNB okalata kayo oku li landa.

Omahala ngoka gena oositola dhopombanda ohaga kala gena omapaya ano omapaya ngono tage kufala koositola dhimwe po ndhoka dhalandulako. Ano aantu ohaya longitha omapaya ngono uuna taya kongo iinima yawo nenge tutye taya landa ohaya longitha omapaya ngono okuya fala komahala gayooloka.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek oya andjaganeka iitayi yawo, ano oshitayi shimwe otashi adhika mEenhana, Rehoboth, mOshikango, mOndangwa nomoKatutura

Ombaanga ndjika yoBank Windhoek oye eta po omukalo ngoka ano omupe nenge tutye mukalo omupu gwoku tuma oshimaliwa ano hagu ityanwa oeasy wallet, ano to tumu oshimaliwa kongodhi onkwawo, tolongitha ashike onomola ndjoka haya gandja '*140*295# .

Otuna omahala ngono haga etapo iinima yanika oosikopa, oshowo iipundi, nomatyofa. Omahala ngono ohaga landitha iilongwamo yawo mbyono, kaalandi yawo ayehe mboka, hayeya pehala mpoka.

Oofabulika ndhoka hadhi longo iipilangi odho hadhi etapo, iitafula niipundi yalongwa miipilangi moka nohayi tulwa kumwe, momukalo gwawo hayegu longitha okupangela.

Konima aanafaalama ya mana okuteya iilikolomwa yawo, ohaye yi tula mooshako nokuyi longekidha nokuyi fala komatala nenge tutye komahala ngoka gomangeshefelo, okulanditha nokutula ko kutya shino oshina ingapi, shino oshina ondando yi thike mpaka.